Wahambanex bu goor ak janha bu jigeen ,gaii jugex asobex piss bu gul janha bugux tahax teex poset , sol lamm ak jaruu mukeeh musooru , goor bi mukeex toog sol haftan ak dalax yu gul.

Nyeti jekla nyugi anda. Kenaki mungi tiyeah mbos, kenaki mungi gadu bag, nyom nyeti nyep nyungi musoru. Gayi nyugi sol daali charahk , nyungi anda di dohk.

Behnu gorre la mungy takhaw sol sweater ak mbahanah, mungy tiyeh lehket bu nga hamneh mungy am aiiy pehpp, mung koi soti ci machine bi pur wohl kor, amna njarri nju takhaw ci ganawam, nung koi horl lum neka di deff, njom njarr yehp tamit gai nungy sol mbahanah.

Li sosex ganarr laax , soseh ganaar bi nun kooh togaah bum joor nun kooh teek si koow palaat , mukeh emm salat si roon naam , ak lemonn si bekaah bi , emm na lennen lu werta nun kooh ferag , deff kooh si koow ganaar bi.

Li ayi machini nyaweh kayila, machini nyaweh kayi nyuko tehk si birr palas. Tabuli nyaweh kayi bi mungi am kulorol bu blue ak bu whehk, Amna yenen machini nyaweh kayi yo hamneh nyo ko tehk sii ganawam buhamneh nyuko Tek lanteh.

Ayyi haleh yuu goor ak jigeen yuu tahow ak behna tubab.

Neeh aii haleeh yu goor lenn ak haleeh yu jigeen yuuh tolux si guroom jarr ak guroom jateeh att, haleeh yu goor nuh geeh sol hafta, halex jigeen gu keeh sol mbubuh ak malann gaii jukeex tog si roon garaab teeh ay sabarr di tegax.

Li ab bërob la plaas binn amn xmbann naxam mb toox koroda nngi soltu beebu fu ab bënu bu xoor amna meer bi naxam ni muni fëgg teg loxoor bi umanbi ana meer bi ci booram gi toox benn xale yi ngi egsetul di ko dawa.

lii denn neerot mulu toox wana gano magrisold robb yindi missuri ci kana mu denn na monxannitawa ñaxaanu ferax xooxloon yamri tëral amna denn wen bu taxal ñuo fallan ku butina wenn yin am idnoon wa ndax benna karakye

Li am pa la pa bi jangeleh kat la mogi taxaw teem xaleh yu moi jangal xaleh amna nyu hamnex nyugi ebi sen book yi nyi nyugi toog kay sen yereh bun sol bu bulo la.

Lee yonn la yonn be nak taaw be dafa taaw noh bu bary mugfa taah yege giss neet yee nuge huss noh be motor ye tamin nuge huss noh be amna bena haleh muge eckeh se kaw cycle lan be muge huss noh be de jalah noh be muge bary bamuge doga se birr kerr yee ak batik yee.

Lii aam jessiit la jessiit bu maag la aam na lu wertah lu nga ham neh mogi taha si kaw yarmam bi jessiit mogi gena c kaw suff bi mogi ngan geemeyam bi yageh giss bonn yamm bi.

Ñii ay jéég lañge, kaayi ñu ngi enu ay siwoo ndox, ñu ngi toopalante, am na ñu néékë séén ganaaw di defar birik. Ndaw si, ndox bim enu mu ngee dem dimbale ñi nga xam ne ñuy defar birik. Gaay i ku nééké mu ngi enu siwoo tek ko si boopam.

li ap palace la bou nyo jaye legk bou nyo wah olale, Legih legk bee mou ngeh jarr juroom nyatifuku amna kuko teh cee lohombi, dii setth nyata lami jarr.

Janx bu jigeen, bu jigeen, mingi def musoor, sol dagit tam sipu ak mbubu, mingi tiye kalpem, sol dalle yu gudu, loxom bi muko tak si tabax bi mingi nitalu, mingi monte ay wehem, sol jaro loxo ak lam, mingi tak ceen sol jaro nopp